Kano katale kalimo zinyanya, kalimo watermelon, kalimo majani, kalimo babaatu, kalimo matoofu, kalimo bakabimbako tundubali kungaji, kalimo mayido, kalimo zitebe ni budomolo, batu bali kutunda bitu byawe mu katale mwene.

Zinzukyi zibwoyelele mubifo bibili, zinzukyi zekumukono munyelezi ziliko zingali ziliko bi papiro bibili inzukyi ndwena ili agati, zinzukyi zekumukono munyelezi zibowelele nazo mukyifo kyidwena zi liwo agati ene aliwo i rangi iya light purple.

Kano kasolo kemukyigona kaliko zinziga zindeyi kimile mubunyasi bwo'green kasolo kano kaliko bijele bileyi kaliko mumoni mukuleyi ka brown kemile mubunyaasi.